Ekifaananyi kino kirabikiramu obutambaala obw'enjawulo nga buzingiddwa era buli mu langi ez'enjawulo. Ku langi zino kuliko emmyufu, enzirugavu, eya kitaka, eya kacungwa, eya bbululu era kuliko obuweta obuteereddwako.